wiittan deiya yalaga nayti dumma dumma hayssa laythafe issito gakkiya woykko hayssa gustama aginnan koyro qamman gakkiya hayssa yooyo asay yaaqidi bonchiya hayssa gallasa gaththidinne asay boncheyssinne qasse hayssi nu beyana ay daro daro gallasta boncheyssane yooya gallassan eqqidayssi eretes.

Dumma dumma awargiyan qoo'ettida asanne dumma dumma metohan qo'ettida asa hayssa laafanchota yageteyssata asay maadi ooso ooththeysine hantaw payatetha naaqonne antana qase bonchiso ooso baynnayssata muziti ushshidi asay go'ademeyssinne asas di'a issibetetha boncho gidoyssi erettidaba.

I qase biya gita keeththa kataman deessanne qasse ga hayssi hayssi heeras gita go7a imeysanea awubieta beyidaasay keeththa beyis dumma dumma gatiya asas gelseyssann qase dumma dumma asay gatiya kessidi dumma dumma miloonen daybettiya birata kessidi wogga keeththa keettidayssi erettizabagideyssi qon.

wothidi asay issi betethan argetiqetha oosonne peyetetha naago oso asas di7iya paci gonniya asay maade7oso ooththes yeretetabagidishin issi si asa oychi siiti asas di7iya metotabileththa ooso ooththes yeretetaba gidoyssa shaakidi qoncisayssa yssan beyssa inteyoodeyssa qonciside odoyssa be soossi oode

Ama oosotanne qase yooga nayta sargeteketha oso wooththeyssa missa wuykko ebi geexxezidikko bayta minkeyaagete yssa suuthana guutha nayta suuthay bollan xaalonnayssa he suutha xaaliso oso oththissa hesuuthay xalidi argetekkanawudandayeyssa go'a osa wooththeyssa himeyssa shaakidi.

Amettano dandaya os ooththidi asay eggitaso kakkano dandayeyssenne heera yssi betetha nangos ooththidikko aademosooththeysi laametteyssenne asa yssi betethan diya duussan giigiso sooththesi qonche gidayssa shaaki dibeyssa qonchethan bessi issh ayssen eretabagitoyssa beyoos.

Dumma heerappe beeththida lo7o thimirththe keethtan dumma dumma oosotha hayssa arbbamincce zuuriyan beeththiya dumma kawo koysha bayra koysha thimirththe keeththan thamaarethi waani thamaareneekko qassi thimirththe keeththaa geliya wulay aydan haniyaakko bessidi qonccidi ereththidawa.

Beyanawu kaall xeeli di shiiqidi beyanawu 7wodhiya heeran issi yiggita keeththe deeyssinne qasse haaththati guyera deeyssi athtappe guyera wogga wogga keeththatinne asa shempo bessati de7eyssi eretida baaqi dishin dumma dumma hiirappe idi asay shempidi beyi diggo7a demmonon deei

dumma dummabe ta nu azay shiiki dienuon dumma kawo osanchoti kawappe tamarda asaye nu biittas go7a immana male nubiitda go7aawati yahaneekko nubiitta ba zooreti shenne nubiittas he hano dumma dumma teknolojiyenne dumma dumma eqqata nubiitta gelsano go7aawosohothe ezi qoncetidi erettidaga

katama keeththatan asay dumma dumma heeranshiqidekkon faransa maly7a kelsi di biitta di7ago7anne biitta di7aqowettida oosota dubitta metowa birshawu dandayayssanne dumma dumma gita asay dumma dumma qofa laametidi asas metowa birshawu dandayaeysa ereti tabagidoysi eretes no asay daro ooththe hawosoysso

asdeya issuurias deiya deiya woganne issyuurias deiya deiya nuta naago oso ooththeyssinne qasse ga nu ta issuura lo7o gidoyssinne asay asa ooso naagidi asas deiya woganne asas deya nuta naagidi lo7okkandoy asas de7eyssinne lo7okkandohunota qonciseyssi eretidawa gidoyssi qonce

Dumma aysiya kawo keetha boncho mikire keethan asay uttidi dumma zoretetha ehonne qase kawa wana nu kifiliyappe lo'o qofa eko laame ootho gidoyssa demmidi shaakidi qoncissidi asay biyassi keehidi eretidaba gidoyssa shaaki asay xeeliyassi qonccidi eretides.

Hayti kawo oothanchati dumma gita dalga keethan uttidi issi issi go'aba haasa'ishe hayssa biita nango ootho oothishe biita biita metotappe nangiya asati qoncisiya oothonne laame demo oothiya oothizaysata bentiya ootho gidiyaysa shaakidi qoncisi bessiyaysa haysan qoncisin haysan beyishe eretees

Ha dumma herranne issi herran shiiqi utidda assay kawo ooththonchchati metto belleththatinne dumma dumma entta odiya konfiranththiya woykko issipeteththa shiiqi oththon assay dumma dumma ooththo ooththizayssa shiqidi metotta polanaw oththizayssanne lami ooththo ooththizaysa qoncizayssa haysan woththidaysa be'yssi erettidayssa gididayssa intees shakiidi oddos

ayissi betethan nayssa komfaransyan shiiqidi asay dumma dumma shiiqida eqatasi go7a imeyssinne antawo de7iya hanotata ase qoncisidi muruta aaso sooththeyssa qoncisidi harata beso sooththeysi bentidayssan asay sibetethan qoncisetha sooththeyssa dalgan beyssi erettida ba gideyssa beo

ikka woosanchoy hayssa arba michazooniya giddon deyssi tumma tumma pootanlo7idi uttidi deyssinne qasse pootanlo7i dayssan qofa laame ooththeyssanne kaxa shiisho ooso ase waati ooththeyakko qaye kaththata kaxida kaththata waati shiishano dandayakko ooththi waati giitsana dandayakko ooso ooththeyssa tumma tumma qofay

hayssa adomce woga ma7o woykko hayssa dunguza yaagetiya maa ma7idi issi heran daro asati uttidayssanne qasse dumma dumma qofa imonne biitta laame ooso ooththeyssa banta woga ma7a qoncisoso oththeyssanne haratas aaththi besse issi bentidaba gideyss qonci derete

Hassi qasseka nu assati maayiza mayotappe issoy qasse hayss bahilenne turisime getetidi nu asa gidon eretideysi hayssi qase nu bitan al'o buuqura getetidi daro haho layththappe issi tohonne dumma dumma ba'aletan mayetidabi eretidaba.

Haysi qase asay nu biittan ingilizatho qalan qoncishe woyigi giyaba gidikon culture nna tursim yages haysi qase nu bittan dumma dumma haysa woga osotanne asay haahon bittappe yiid nu bitan gatiya gelithid asay xeelidinne asay dumma haysa gatiya osotappe issoy haysa kochu gidoysi eretesi.

Dumma dumma woga oosotanne dumma dumma asay biittan diya oosota ooththidi hayssa turuzime yaagetyayssati haaho biittappe nu biitta yiidi nu biitta qasse dumma dumma go'a immiyayssinne kase nu asas go'a shiishshiyays asay ooththi laametana mala asay ooththi aqana mala nu biittan daro ishalo shiishshidayssi eretidako.

qnubiitta wogga ooson asay dumma dumma haaththata beyanas dumma dumma keeththata beyanas ayssa wogga oososa asay biittan lo7olo oosa ooththishe deeyssi eretida ba qase awu biittafe nubetta asay yiti beytinobeta gatiya gersid lo7olo gatiya gersi di beysi erettida ba gidoyss qonce gidoyssi erettes aybe giikko issikala

a bitta wogan asay dumma dumma koshshiya woga ma7awa ma7idi katama namuttidi dumma dumma go7a gelsessinne qasse katama ayso wogan koshshiya woso gidoyssi eretitaba gidoyssi woga oso asay ooththe laametteyssinne katama woga aapila ma7idi asay kataman qaaxeysi woga

Ne bawudiya wolqaninne ba wudiya cincatethan dumma dumma oyde ta mela dumma dumma mitha midhidi mitha massidi dumma dumma go7a demmeyssinne baynti ooththida oosan dumma dumma lo7o go7a ekkidi daro daro aysso os ooththide laamettano dandayisi bantawudiya cincatethan eratetha bessiyawus.

si wogga keeththay dumma hayssa aksume yageteyssi tigiriya klilyan di7eya timirte keeththay woykko si beni wogan oosettiza keeththay hawabetappeyidi asey qoncie xeellanassinne topheyan gita aksume awulti yaageteyssi tutigiriyaketimiyan akusumen benteyssi erettes

Nangetethan asay waane laametaneekko heeran di'iya parketan di'iya woganne turuzumetan di'iya eqata asay waati goyettaneekko go'awosooththeyssinne lendiya asa assibetetha lo'etetha qoncisetha osooththeysi keedi dalkan qoncidi bentidayssa gidoyssa shaakkidi beeysi eretis.

haasa dumma dumma asay woganne hayssa wogama wota ma hidi sieran deyssan wogamawota kesosooththiyabetan asay la metanan deyssa woga mawota asay medhiyawos ooththeyssa konchisidi shaakkidi besseyssi hayssan ertezaba gidoyssa asay shaakidibeyssayssa intena besseyssa shaakidi besseysa inte yoodeyssa

Assi bawudi'iya kaaththa keeththan woykko bawudi'ya ooso keeththan dumma tumma eqata shiishidi asas bayznassinne dumma tumma luy wodhiya eqata kushshin aththeyssata qooden wotheysata may'eteyssata caammata mela dumma dumma afilata mala gelsidi qo'etteyssi bentida baggide.

dumma dorsata shukidi woykko molota shukidi nueeran di7iya asayi ashota kaso oso ooththitenne dumma dummays si katha keeththan lo7o lo7o kaththatanne woga woga kaththata asay kathidi maana si qas hawo biitta biidasay kathidi miibeyanay si ooso gidoys ere

Dumma woga kathatan asay maana sinne giisoo sooththeyssi dumma ashota woykko qurxe yaggetixeseteyssata ashota issi bolla shiishi qoxi liiqisidi kaso sooththidi asasi biittas woga gelseyssi qoncidi bentidayssi yereti daba gidoyssan shaakki beyoos

ichiran dumma tuke keeththan tukayanne qasse dumma dumma ayfiayfeta lo7o kathata kasonne woga kaththata kathidi asay go7etetha maana si maa giya lo7o ogeta gidoyssan shaakidi bessishin wogan kaththidi himeyssanne qasse dumma turu zumeti beiya ooso gidoyssa shaakidi yoode

asayi qasseka dumma dumma kaasatan banti shempikkanassinne dumma dumma go7a demmanasi ufayetidi garsa kaappe ufayetii lo7olo ufayissa kaassa ka anas go7a imiya kaasseygidiya gisho qumarsafe nam7u saatenne baggan ka7ediya kaassan asay ubbayta satafettanadan bessees

dumma teknoloji eeta elektor mikise yaageya eqata asay go7etidi dumma dumma go7a imeyssanne iaappe qase nu bita doolo muruta shishshano dandayeyssanne asey bayntawu di7a laamiyanne banta uusa ooththiza qano dandayeyssi ereti daba gidiya geshon asey daro odaya issa kochcha ussa rdaro gati demmeysi erettis

ekke ooso asay ooththi dumma dumma haysa mabiratetanne dumma dumma ale kirtesa go7ettidi mangisotey nu biitta lo7o ooso geelsanaan dayssane qase asay poo7ootan go7ettidi dumma dumma ooratha ooso ooththide lo7o lo7o gatiya demmanayssi qasse po7ootan qammanne gallasa ooththi laamettanaysi erettidaba

Qoffa lametethanine duma duma bitani deyiya lo'otetha qocisetha osso ha buro keyiya yalagga nayiti nu tophiya bittasi deyiya isipetethani besani diya sarotetha qoncisa osso otheyisi potoni qoncisidi aligisid kehatetha beseyisi qonciddi eretidaba gideyisa shakidi beyosi

An asay gooyetidi elektron kenotinne dumma tumma biittan lo'o oosota ooththanas dandayayssa adesaba awutobuse imiya ooso keeththanne hayssa oytamanne hospon hayssafe bolla gideasa ooththiyasota giso oosonne hantana qasse qoncisidayssay anti oosoppe laalettane.

dumma tumma metota laame demmana si qase lo oosota ooththidi meyssa lu7i wodhiya hayssa hashshu gaththisi yaagiy hayssa yesusa yele taha hayssa qoncisidi issi issi wogga biittan diya asati qonciidayssa duufe dooy attis agidayssa dalqan besseyssa inteo beyidayssa hayssan kqoncii

Umadumma ka woosanchoti baynti ooththida timoeta keethanne waanti deiya duussan asay waane laamettanekko waati ooththizi go7a demmanekko elektrikey waati asas ko7a imiyakko shaakidi besseyssa qoncisethan wotheyssanne asay laamettano dandayissa shaakidi besseyssa beyidi qoncisi yoodeyssa be7oos.

Anu eriya tophiya kawa waanna yaagetii xeeseteysi aahime daabi yaageti xeeseteyssi tophiya ayse oosonne qasse tophiya asey waanidi ooththi lametanekko qoncisetha ooso ooththeysi bentezawa gidishin asa issibetethas lo7o besso qoncie.

Teknolojiye ehida eqata go7etidi asay issi eran dumma dumma tamareti baynta kompitira oykketi tamaranassinne qasse dumma ooso ooththanas eretida baggi dishin dumma dumma paatana ooththanassinne egizisti yaagetiya woykko keessa paatana ooththanasi dumma go7aymeysi eretis

amettanas dandaya ooso ooththeyssinne tumma tumma ko7atan asay laame ooso ooththanassinne dumma dumma go7a demo ooso ooththeyssi erettida bagi dishin laamettanasi dumma dumma shiisho ooso ooththeyssinne qasse kolonteti i biitta loogo aymeysi guyera denbay beyana lu7wodhi ayeraydeyssibe

Issi waanna ooso keeththan dumma dumma ayso keeththan di'iya kornte taasira oosonne kornteta qoncisetha ooso kornteta heeras kaso ooso poo'o demo ooso ooththeyssinne laame demmanas asay iibetethan pornteta go7ettanasi maaddeyssa eretida wagidoyssa qonciseysiee.

Um hoosunan asay aqqanau dandayeyssa qase asay dumma dumma limatiya ooththidi dumma dumma kataman dildiyetta dumma addibabbayta medhanau dandayeyssa issi katama waanna aysso away qonciseyssanne qasse katama dumma lo' oosota oosetha dandayeyssa qoncisi bessiyisi hayssan benteyssa beyoos.

Qasse dumma oosota ooththidi heelan geeshetetha naagonne gida keeththe dalgan denban keexxana asay dandayyssa keexxidi metoda billano dandayssi eretiza baggidoyssa hayssan shaakidi besseyssa asey qoncisidi beyssi eretiza baagidishin heeratan qonchetiza oosoththeyssa hayssan shaakidi beyssa alinteyo dalgam.

Dumma dumma kornteta asey gootetha os oothidi kornteti nu biittan dumma dumma poo'o'a immano dandayeyssa ahobetappe korntetan poo'o'a nu biitta goochidi ehano dandayeyssi eretida ba gidoyssan korintetan maadettidi dumma lo'o oosotanne lo'o korntetan poo'o beyssi erettis.

Dumma dummanno turkey hunatata asay godettidi mabilati asa heera poo'o gelana mela korntiya teqetha osonni korntiya giigiso soo oththidi asay laymiya demmano qoncideyssi erettida bag gidishin kornteti biittan di'iya go'a shisho sooththey si keydi dalgan bentey si qoncidi erettida.

Kornteta go'an asay laamettana sini qofa demo sooththizinne biitta go'a shi shoo sooththeyssa korntetan go'etidi biitta lo'o lo'o sooththidi biitta meto birshanodandayessi qoncetidi ertilaba gidoyssa shaakidi besseyssi asay biitta meto laametetha sooththis seretise qoncisees.

Dumma dumma oosanchchathi banththawu de7iya banththa kuushe miishshaa kessidi banththawu de7iya shaluwaappe shiishshidi issi heeren uththidi kaththaa mishinne dumma dumma ushshatha uyishee banththawu diya payyatheththaa naaguwa ooso ooththisanishin pidi de7essi ereththidabaa gido7issa bessees.

eqase bantawo gatiya demmana ooso ooththey sine qase banta biitan lo7o ooso ooththidi dumma tumma tukke keeththada dumma tumma wonta asay tukke uya keeththata asay qumma miya keeththada asay dumma dumma laaxa miya keeththata shinshidi bantawayappe gatiya demmeysi eretida ba gidoyssi lo7o ooso gidoyssi ereti

Kasanchotinne dumma lo7o sawoththidi kowaasiyakkaayanayti xoonidi simmidi biittan go7a demmeyssanne banti kaayida kaasan birawaati demmanekko hagigiso sotheyssa teknolojiyey idayssan hayssa issi shiisha sha7u biran asey wanca ogey hamuteyssa qoncisidi shaakidi besseyssabe

dumma dumma kawokethan diyaasoti oda ekkishenne dumma giigiso sooththeyssa laami oosonne biitta go'ademooos ooththanas qofa laametethan dumma dumma meto shaawetethan dumma dumma go'a shisho sooththeyssi bentidaba gideyssan shaakidi beyssi eretidaba gideyss ere

Angoytidi waanna dumma dumma metota asay billanassinne qase ambira qanxo sooththanayssa dumma go7ademos ooththanayssa shaakidiibetethan lo7o so muruto ademo oso ooththesshinne lo7o gera asay ooththid laamettanodandeyssa shaakidi qoncisayssi yayssan beyssi eretidaba gidoyssa hayssan beyssawodoos

Nu diya asay lo'o so ooththeti haysse duggeha itiophiya kirile manqistin birashiisho oosonn asay waani diggo'a demmaneekko demmida sharuwan waati go'ettaneekko lo'oso ooththey si key di qoncida ba gidoyssi eretidayssi qoncidi erettidayssi hayssan erettida ba gideyssi bentees

Dumma dumma wogan deya kathata kathidi asay maano dandayeyssanne miishe hiishidi asay waati go,a demmanekko issi wogga keeththanne loy wodiya keeththan katha issiya simeyssanne dumma dumma kathati biitta go,a idayssa asay qasse shaakerdi ooso kaththa murota qoncheesa bessissai.

issi lo'i wodhiya heeran katamatan asay uttidi isiissi kaappe woykko tuke keeththatan utti tukke wishi deyssini dumma dumma heeran uttidi issi betethan miicishe kaaishi deeyssi woga issi betetha qonciseysi eretishin hibetan uttidasay dumma dumma ooso oosota ooththidi loogo demeys

Thama ooson nu asay qoheththenna melanne qassi thamathi nu biiththaa daruwaa doro methon yeggenna mela daro harggiyaninne daro koshan mehiya coo giidi giidi kaththay diya keeththaa miidi diya asaa qohenna mela dumma dumma oosotha thama theqeththa ooso ooththise thama methoppe asa nanggo ooso ooththeesi ereththidaba

Itte gishoy tama qohoppe asay attana melanne payatethan naago ooso ooththana mena qasse tamay asa bolla dumma dumma qoho gathonna mela tamate qeetha ooso ooththiya oosoti biittan eritiya baggide gisho tamappe daro adagappe daro metoppe ase attanadan naagetiya ooso gidesi eretidaba.

Amametoppe asay nan gooso ooththeyssine tama metoppe asay nan gidi asa payatetha naa goosonne asa go'a shisho ooso dumma dumma tamma go'atan tama adagatan damma metotan asay qoyetonna mela tammaa nango oosonne tama metoppe asa naagiya oso ooththishe deeyssinne gaho ooththanaw asay minotan keedeysi ee.

Osanchoti tamay asa bolla qoha gaththonna mela biitta bolla qoho gaththonna mela asa shaluwa bolla asa haaruwa bolla asa naa dichcha bolla qoha gaththonna mela tama teqetha oso ootheya tama osanchoti dumma dumma tamas deiya qoho ogeta kessidi qoncethan aaththisi eretida.

Asa bolla qoho gaththonna mela tamatate qeeththa ooso ooththidi tamati biittan asa kaaththa bolla asas deiya shalu'a bolla asas diiya haaruwa bolla qoho gaththonna mela tamate qeeththa ooso ooththiya tama oosanchoti biittan deeyssinne biitta go'a imeys eretidaba.

Issipetethan kawo osanchati utid dumma Metota bilanasinne tama teqanas danda'iya tamay asa bolla katha bolla dumma dumma meto ehiyaysa issipetethani xoriyan issipetethani xoriyan ekiyayada tawu shakid odiyayasa shakidi asay go'etana mala , lo'o oso othiyaysa ....

Ba heran de'iya asay Shiqidi duma qofaw dendidi lo'o kathayka midi issipetethan beso Osso Othizaso Tama teqethay Tamarida Qoncisididi Banta Woga qofan Esida Asati duma duma Banti diya dusan Lo'o othoy othanays Ka'idi qonccises Besizaysi eretes

dumma metota billanassinne qasse dumma dumma tamati asa bollanne kaththa bolla qoho gaththiza tekeththa osooththana dumma yeerandi hasati biletha osothshinne metoppe billanasi biitta tamati qoyenna melanan go7os ooththessa qoncisizi inte oodeyssa issan besseessa biyoos

Lo'iya makinatanne kaseloy worya asay issi eranotidi dumma metoda birshetha ooso oththeyssa issibetetha qoncesidi lametron deyssa issibetetha oso oththishi deyssa go'ashisho os ooththidi issibetethan asay oththishideyssa heretida wagidoyssa qonchesiti ayssan besseyssa daggan oth ilameron deyssa besseyssa issan bese inteoodosi.

Dumma dumma oosiya oosanchchati dizayssaka keehippe bisishe deesiko.

Duma duma kawo kethayan bandira koyro kesodi wothes

dumma dummakawo osanchoti baynti ooththida oosan laame demmo ooso gidoyssinne dumma kase duge he hayssa itoophiya kilile aysiya waanna waanne asati dumma dumma ooso ooththidi biitta go7a gelsessanne gatiya gelsesi erettida ba gidoyssi qoncenne biitta hayso ooso gidoyssi eretidaba

Kawo osanachati dumma dumma oosa ooththeyssinne dumma dumma oosa ooththidi kawaaasinne dumma dumma nu beitta go7a shishshenodan da7ayssi qasse kawa asay matan eqqidi kawa ushachcha miyan eqqidi asay kawas go7ay meyssanne kawa suntha dhoqu ooththidi besseyssa kawa hinxata asay dhoqusi bonchiseyssi erettis

Hayssi dumma dumma walqama yaagetidi nu biittan bentiya kawo keeththata yaagetes kawo keeththazan dumma dumma kawo ayso osota ooththish asaye ooththiya beetanne dumma dumma gita wotadaretan gita gita kawo osanchotan poolise tannan gettidi de'ayssinne nubeta go'aymeysi haysa paayatethan naago oso gidoysi eretes

Ho wogga keexxada asay keexxidi lo7ogo aaddemmeyssinne qase lo7o ayfay beta lo7o loohinxada keexxidi asay biittasinne dumma dumma biittas deyiya dumma dumma woga go7a bessesi eretiza ba gidiya kisho a hessa kochcha ooththidino asay daro laymiya demmeyssinna darogo aademmeysi eretiza ba gideys qonce gatiya gelseda.

Gita kethata asay kexid waan Gita kethatan danakon wanid wodey ehida kethati lo'o gidiyakon shakid concisetha ooso oothiyasine keeh dalga ootho othiyays eretidaba.

Dumma dumma osotan asy oothi aqanawunne lametanawu aqanawu dandayiyesa aqp oso oothid pinid banawu dandayiyesa,biita lo'otwrha go''a geltho ooso oothiyays besiyaysa haysan beyos

katamati udiya katama tan gita kita keexxi deyssan yangita kita kornteti yuttidayssan yangita kita fooohi deyssa hegitafoahey asatase biittasi lo7o murota gidoyssa asay shaakidi biyana dandayessanne lo7o ooso gididayssa shaakidi qonhuseesa eridattidayssan daro oos oothe

Amakka woosanchoti eqqidinne qasse baynti beyidaba qoncisethan laalidi hawubeta asas keedi dalgan ooththayssanne giida keeththata ase kexxanan da hyssa keeththata giddon lo'o eqetideyssa shaki kaalli xeelidi beso oso oththiyssa bentidayssa gidoyssayssan shaki beysi eretitaba gidoyssa beyoos.

Ameta demmanasi keeththa lo'eti de'eyssa qase hayssahammisa gakkanaa woykko ichawo tammu gakkanawu pudetha asay keethxa keexxeysi qoncidayssa beyyssa gideshin keeththa oosan asay lametanan deyssa gita osooththizi konciteyssa keydi dagan besseyssa beeyss herete bagidayssa hayssan beyssa hodo.

Issi kawo oosanchay issi heeran di'iya hanodata odishinne qasse heeran di'iya lo'etetha batanne heeran di'a go'ata dumma dumma asas shaakisha de'esi qofa laamentetha osoothe de'essi erettidaba gidishin issi heeran di'iya qofa lo'etetha shaako osoothe s qoncidaba.

adumma dumma oydeti de7eyssenne qasse kawo keeththa asay uttidi sibetethan cugancugan tobatobiya keeththan doolo7iya oydeti qase miline madaraasha yaagettiya eran asay deettidi sibetethan ooso ooththessenne laymiya demmo ooso oththisa shaakidi qoncisidi wodeyssa hayssan beyssi ereti zabagidoyssabio

Dhoqa lo7o katamatan woykko awaasa addesaba melan dumma dumma gida keeththati beyano wodhiya keeththatinne hara heerappe asa yiidi dumma dumma kaalli xeelosoothize time keeththata lo7etetha odonne qasse keeththati ani lo7essa qoncisetho sooththeyssinne keeththati ani lo7ossi yoahde

dumma dumma payatetha immiya ooso ooththidi asay payatetha naago oosonne dumma qase hargiyappe teqetha ooso ooththidi daro asa payatethanne daro asas de'iya payatetha harigeppe teqeththa ooso ooththiya oosotoppe issoy hospitalen giigettida oosoti dumma dumma miishatan kumettidi utidaysi eretidaba.

Dumma dumma harggeppe asa teqeththa oosothanne qase dhaleta immishe de7iyayssi qase dumma parmasiste yagiyasati dumma dumma dhaleta hargiyas koshshiya koshshiya ahu barawuphera gidiya dhaleta immidi hargiya teqeththa oso oothanayssinne qase hargiya tekeeththa oso oothiyasay hayssa beti shammidi go7ettanys eretida.

hospitaletanne dumma dumma kinineeketan asa paayatethanne asa argebetekeththa oso ooththiza asa payatethan nangos ooththidi asay metoppe dumma dumma qooppe asay attana mela asa payatetha nangidi ooththes eretidaba gideyssi qonce gidoysino biitta haretes payatetha oosoy daro daro asa go7afi.

ma dumma hospitaletanne dumma dumma kiloniketan dumma dumma lo ooso ooththiza asas dumma dumma hayssa shillimaatiya weyko dumma dumma asas gatiya imeyshane asa minotetha ooso ooso ize simmidi goba ooso ooththi asay laamettana melanne ba ooththe oosa minnana mela asa minotetha imeysi eretti

bantanatassinne banta yalaqatasi dumma dumma peyatetha naago os oothanayssinne qase dumma dumma ospitaleti dumma dumma kliniketi dumma dumma algete qetha ooson eretidi dumma dumma asa peyatetha naago oso ooththidi argefe teqqano maaddeyssin go7a imeysi eretidaba gidoysso

heeran de7iya asay dumma dumma oosoninne qase laamatethan lo7o go7a shiisho so oththeyssinne qasseqa7issi eran di7iya katamatan woykko hospitaletan deiya asay dumma dumma laami ooso oththeyssi go7a shiisho dimma ootheysi erei hawa gidoyssan shaakidi qonci dibeysi hayssen bentidayssi eretes

dumma heeran deiya asay banta heeran issi asi hayqqidayssa payatetha nango keeththan asi hayqqidayssa qoncesishe heera deiya banta kayotetha qoncesetha ooso ooththeysi keydieretidaba gidishin asay waan diiyekkiyakkonne qase paykayotetha waati qonci

Ayfe metota asay shaakettanassinne ayfe metotappi attanasi ayfe metoti asa bolla gaththida metoa birshetha ooso ooththeyssi ayfetasi dhaleekishe deyssinne ayfeta maade ooso asay paxoos kigetisheteyssa qonciii besseyssi isano eeran qoncida oosota ooththeyssa beyoos

Dumma dumma oosanchoti baynti tamardawu be qofan dumma doktoreti dumma akimeti dumma qasse biitta aysso osa ooththiya payatethan ongoso ooththiy asati dumma dumma lo'o go'a ooththeyssanne shiishe ooththeyssahandi qasse metoppe paayatetha saynnan gobati go'ettanekko besses.

ani demmanassinne qase dumma issi eren de7iya ametota billanasi payatetha nango osooththanasi dummapaayatetha nango keeththan asay dumma dumma osooththeyssa wostaleta malatan kilinekketa malatan dumma dummakko aadimo osooththeyssa pacafayatetha nago osootheyssa benteyssa be7o

Dumma dumma payatetha nango ooso keeththan diya oosanchatinne dumma dumma baynti ooththida oosappe dumma dumma harata maado'os ooththishenne qasse haratas lo'o go'a immishe harata metoppe shempesos ooththessenne qasse wolqi baynna paccaasa maaddishedeysi ereti.

Dumma dumma wogga keeththata asay keexxidi dumma dumma aappe katama turisteti awubetappe yiidi aqanassinne angabiya gelsanayssi ereteta baa gidiya gishaw gatiya demmeyssanne daro daro wogga wogga miishshata kesidi ooththidayssanne qasse ii daro go'a immiyayssa buqura gididi biittan daanayssi eretida.

dumma dumma oosota ooththidi asay hayssa makina kaamiya go7etti dumma dumma haaththa tokkidi hayssa dumma dumma go7a eeyssanne biitta lo7olo ooso ooththawan dayessan haaththata biittan garsawan dayisza qasse dumma dumma ka metra haaththa daro haaho biitta bishodi gelsidi asas go7aimes ereti dabagido

Bodetii yagetiya katamanni dumma hayissa zo'o qalame timirteza akime keththanni dhale bayizo keththanni de'iyasa qase dhale bayizo keththanni daro giddo gishawu asayi yidi shamidi go'etanadan go'a imiya issa qoncidi beettes.

ni ooththi laamettanassinne biittan geaggita metosa birshao dandayeyssa ooththishin dumma katamatinne qasse buro geleya kornteti dumma dumma makinatika lo7iwoda katamati deeyssa wokiya woossanne katama oosa asay laametidi ooththi gigiseyssa shaakidi koseyssa beyssa inte oodeysi erei

Duma oosotan asay go7ettidi biittasinne heerasi lo7ogo7a7imoos ooththanayssanne laame dema ooso gido asay ooththanayssi qoncesethan giigissidayssi sifetethan gididi lo7o qaala go7etteyssi eretidaba gidoyssa eriseyssi qoncisidi benteysi eretes.

ay asy attano dandayeyssa katamatan asay dumma dumma ooso ooththeyssa katamata ogiya lo7sooso oththeysia gita gita katamati hbitan daro loo7eyssanne keeththay daro lo7oessa katamata giigiso osooththeyssi shaakki deeretti dawa gideyssan asey ooththisi attano dandayeysse lo7ooso gidoysa shaakidi konchisayssa

asaye meto bileththa ooso ooththeyssa waanna waanna katama aysso aawati giisso osoinne qasega laame ooso biittan lookko ashisho sooththeysi keedi dalgan qoncidi bentidayssa gidoyssa shaakidi oodeyssinne qoncosooththeysi daro erettidayssa shaakidi beyssi qonce

Duma wodeyi mashinneti ehhida eqqatan duma duma tekinnologeyi ehidda mashinne eqqati duma duma eqati de'yaysi bentayissa gidishin entti qase duma duma go'a emmo oththo oththiyaysine duma lame otho oththiyayisi eya goettidi asayi duma duma eqqata shisho otho othiyayis erettes.

Hissi ayso keeththan diyaha asi bagadin lo'o heran dumma dumma yfiayf taweykko ba zal'e miishata shiishshidi zal'ishi deyssanne loo gatiya demmisha deyssi eretida ba gidishin lo'o gatiya demmano ba keeththan lo'o zal7e zal'idi aysso oso ooththeyssi erettida ba gidoyss qonche.

Hayssa gobey baynna ooso sintha ooso ooththeino asas deiya asas deiya woganne asas deiya peyatethanne asas deiya hanota naago oosoti ayssi ka woosanchoteka woosanchotappe issoy polise yaagetiseti asa naago ooso ooththey sine qase nu beittan sarotethanne lo'o woga ooso ooththes ereti.

Tamarida ass wogane qase issipetetha qonciso oothonne asa mata bonchiso ootho qase tuma pirda pirdana danda'iyaysa pirday tuma pirdetiyaysa gidoysa qoncid bese.

dumma kawo osanchoti banta birittan lo7o oso asay ooththizi waane laamettaneekko iseran di7aalo eqata bishqishiqi beyidi aggo7a odetetha oosonne wagan tuman asay daana dan lo7o ooso oththeysi qoncidi bentidaysi ereti daba gidoyssa hayssan beysi e

gamo zoonen quca woradan dumma pirde woykko quca woradan de'iya pirda keeththan asay ooththe oosonne pirda luletetha ooso ooththeyssinne hissi qasse gamo zoone quca woradan pirda keeththa geliya gula deiya mu7a gido

dumma dumma payateththa nago otho othes hargepe teqes dumma dumma heeran de'iya dumma dumma metota dumma dumma haysa heran de'iza eqata mecidi geshidi away xugidi dumma dumma heeran sarkapetetha othoyaysi eretiyaban qonc'c'es

A oosa ooththii nu hargetekeththanne payatetha oosa ooththeyssinne dumma dumma hargefetekeththa ooso ooththidi ase guyetano dandayise dumma dumma eqata shiishidi xuugidi ha hopbeta caane pidi paayatethanne baynti diyabeetan buggo ademanon da7issi baynta ashossinne baynta xeenat payatethan angiyoos

Hayssan heera geeshshateththa naagos othizaysa Herran shishimakinara haraso duma duma lametanae

Issi heran daro lo"i wodhdhiza makinay dumma dumma oththa oththanasi heera geshshatetha oththo oththanasi heeran pittida eqata haraso efanassi he makina asay go'etidi oththiza oththo gidoyssi erotidobba gidishshin makinay heera geshshateththas lo'o gidishin

Geshateththa nanigo issi heerani deiya oso wonita guranne galasani yetinn yelagati geeshshateththa nanigo piteththsni Heera geeshshateththa nanigodi asayi metoppe tana mala payateththa oththo oththana mala gizayisanne qonicisidi ereetida gidoyisasi qoncosidi besesi

Dumma dumma makinati dumma polo oso ooththeyssenne qase biitta asi lo'okko aagelsano dandayeyssa asayantanan eqqidi dumma metotappe attanaan deyssa heera gishetetha naagoos ooththeyssa heeran lo'os ooththidi asey laamettano dandayessa qoncisethan beseyisi yeretidawagideyssa hayssan beissa oodoos.

Uadumma iita eqata ehida makiney siyeran qoleti xuugetha ooso oththanassinne mithata shiisho sooththeyssa asay maadettanassinne melikko asay eeththidi dummadumma katha kaththana siyikko ademoo sooththeysaza qonciidi hodeyssa issa benteyssi mitan lo7oso gidoyssa shaakidi bessiyssabeeyssawudo

Adihiya metota biletha oosonne qase zerenne hachchi qasewonto wiitiya luule dicco yageyssa ytopphe kumethi sinthe boyagessan giitta geeshshatetha osooththeyssa asay giigiseyssa ogiya giiso sooththeyssa hayssa qoncisida katamay deyssa qarayti laalettidi besseyssa kocieda.

Hasay ooththeyssinne ooththidi heera geeshshatetha aagon hargefeteqetha ooso hasay ooththeysi ereti dabagidishin ugiyaptethanne dumma dumma oosota ooththidi laamettana dandayeyssenne heera geshshatethan hargeteqetha ooso ooththeysi ereti daba gidoysi qoncidi bentees.

Dumma dumma baahiraawe maththooqiya ayza digitale aydiya yaagessi asay go7eththize dumma dumma haaho beeththatha ha maththaawoqiya besside baanawu dandda7eesinne qassi he maththaawoqiya oykkida asay daro beeththaara kanththidi ubba beeththan bana bessana7issi ereththizaba gideyzi qoncce gidoyissi ereththidaba gidoysiyos.

Asa qasse ha'i gelida hayssa payda matawuqiya yaageyssi dumma dumma ematawuqiya oykkidi asay dumma dumma wooso ooththiya bagqidikkokka dumma dumma wonjale ooththiya bagqidikkokka asay baanao dandayonna tan nayssanne qase asay hematawoqiya oykkidi hawu biitta gakkana baanaw dandayeyssa hefinotooqiya bessi dorbeetora kanthanan his ereti.

aaluy wodhiya issinaay payida matorqiya keso sooththeyssanne asayi awoykkidi godettanassinne qase lo7o demma demmanasi lo muruta shiisho soothanayssa shaakidi qoncesethan besseyssa shaakidi beyssi hayssa bentezaba qide gisho asayti mazgabetidi ekkanondeyssa odeys

Issiyeluy wodhiyan iya issi'era nayssa matooqiya digital matoqiya yagggeteysa oykkadaqqidayssanne hayala gana iya qase he oyqqana asayi tamarnaondanayssa qase ii qase daro biita efanoandeyssa la oyqqidiyasey go7adem manodan deyssa shaakada dalgan qonciseyssa be'oos.

asati bantawu diya heeran dumma laami oosonni qase dumma go7a shishoos ooththanas issipetethan hayssa woga aginan dumma dumma namushanne tamman hospun martetha laythan dumma ooso ooththeyssanne isipetethan qofa laametethan biiron diay iqqata giigisoosi ooththeysi erette

dumma dumma qofatanne dumma dumma ooratha ooratha gididi biitta meretopbeta nu biitta aaththiya dumma izaata yaagetiya oossanne dumma eradoone telebizhine yaageti ooththeya astape issoy dumma tumma nu bittawu go7a imeysanne nu biitta asay metoppe waani laamettanekko bessoyssi qoncida.

Ddumakawo osanchoti isbheera shiqidi heeran deiya metowa billidi heeran asa gakkida qofoa beyidi keehippe garsafe woznappe baanti kayotidayssa kayotetha qoncisishe asas deiya issi betethanne asara deiya duussa issibetetha giigissidi qoncethan bessidayssi erettida.

ama metotasinne billano dandayeyssa isiisi koshshanchadibanta gadiyen ooththi laameton dandayeyssa duro ayfayfeta tokkidi badalati matara deyssanne badalata zeranawu qasse gaashea cakkidi beeta aasay ooso osooththeyssa laame demmos giigiso osooththeyssa dalgan qoncisidi ooththeyshayssan beyoos

Haysa shiiqidi hayssa issifetethan hayssa ciel7iso heeran aa nu biitta dhoqu othos yaageyssa hayssa woykko bilxi ginna partiya woykko hayssa dumma mirca hayssa malata dhoqu dhoqu ooththizi dalkisan besseyssa issi heeran shiiqidi asewuti beysi benteyssa odees

antawhu sancoti qasse hanto dumma biitta oththidi aqi aasay koshshanchati bantahulo7 gadiyanalo badala zeridi ayfe demmano dandayeyssa besse kaxida badala dumma tumma kaamiyan caaniti hawoso fano ndayessa qonchisidi yoodeyssa ayssan besse hissi qoncidi benteyssa beyo hissi ereti yoodeyssa qoncis

hayssa dugga itoohphiya waanna klile alafe woykko huphe aawa yaagidi xeesetteyssi issi qasse isi era shiqidi lo7o go7a beso sooththeyssinne laamiya dimoosos uphe qofa gidida ba qonciseyssi eretidaba gidishinqo bala mertethan dumma go7a keera gelo soothesie

Oothidi asey laametano dandayeyssanne shalo shiisho soothana dandayeyssa ooththi laamettidey shalon asay waani qo ettaniekko baynta gadiyan kaxidaba baynta sun shiiqida ba asay waatidi gune miishan laammanekko giisso soothanekko qofay mo'o sooththesi shaakkidi qonci dibenteyssa erettes.

Dumma kawo sanchoti hayssa dumma dumma dumma heerappe shiiqidi issi eran uttidi bantabiittanne qase banta woladanne qase bantawu deiya bantabiitta bayndira oyqqidi qoncesetha osothe shinne agiddon qasenu itphiya asi oykkun kawoy aawidessiben

kawo ayso keeththan iya kawo ayso keeththan diya asati dumma oosanchatinne kawo oosanchati issi eran shiiqidi issiba odetishi deeyssinne qasse issiba bolla huuphe qofa ekkidi a bolla tofo ooso ooththishe deeyssi ereti dabagidishin tofo oosan cu gangeei

Dummma dumma kare biitta asay ke7anasi dumma dumma dubey kanada tumma dtumma aahu biittata asay biidi ooththe laamettanasi tumma dumma gatiya demmanasi kessa ogenne qasse asay waani kiyanekko asas paasportiya immiya ogetappe issoy hayssan ooththeysi eretida bag gidoysoe

Daro asay karibita pinnana koyeyssinne qasse karibita biidi ooththi laamettanas dumma dumma daroli maati oosota ooththidi baynta aqwa giigissanassinne bayntawu diya wontoshaluwa shiirsho ooso ooththanayss eretito baa gide gisho karibita kessa ooso nu asay ooththanassinne asas ogya go'a biseyss qonci

Hayssa kare wode pinetha ooso ooththeyssine qasse haawo biitta hayssa ka dan kanadanne hayssa dubaye agetiyabeissa tanzaliya agetiyabeeta itophiya biittapfe karekeydi asay biyabeetta asas keso oosonne qasse asas mato qamela paasporte imeysi nu biittan eretidi oosettiyaba.

Kare biitta kessa ooso si asay ekkidi dandayiya miishata kessidi issi siyeeran zuriya ekkishshenne ogiya giigisso soothedeyssa laametano dandayeyssanne lo7o poo7o gito oosooththeyssi qoncidayssa shaakidibeyssi hayssan erettida gidoyssa qonchisethan beyssa besses

Asa aysso oosonni asa si eqata pasporteta shiishoso ooththishin isisi asay nu biittafe kare biitta pinnana si koshshiya matoqa mela geetettidi eretidayssa ekooso ooththeyssinne asay pinnanadan go7a imeysi ereti daba gidoyssi qonci diben.

dumma dumma oosota nuothidi laamettanaw dandayeyssanne qasse metota bilana dandayeyssa gigisos ooththishin dumma dumma metotappe attanasi dumma dumma eka taasay shiishidi laame oosos qoncisida karekeyanasi dumma dandayiya ogeta gigisos ooththey si qoncisidayssa shaakidi beyssa bente

Dumma dumma oosanchati kawo osanchati banti tamarida huphe qofanne banta kilon geetettidi dumma dumma ooso ooththetishe de'iyasanne issi denban eqqidi go'a imo ooso ooththanasi issi eran dumma dumma asati eqqidayssi qoncidi beetiyaysi eretidaba.

gasanchoti qasseka dumma dumma pooliseti dumma dumma wotaadara yaageteyssati dumma dumma bantti diya ooso meskiyan ooththidi biittas go7a gersanayssinne biitta sarotetha nango ooso ooththeyssinne dumma dumma metoy biitta merettonna mela nangesi eretidaba gideyssi qonce ooso

dumma dumma kawo oosanchoti baynti ooththiya woosota dumma dumma biitta laamenne biitta sarotetha eedi gelsiyawostappe ooththe a wostappe issoy kase pooliseta getette shin pooliseti biittan dumma dumma asay emeto ta medhide dumma dumma qofo gathonna mela biitta sarotetha nange ooso ooththeysi erettida baggides

Kawo ayso keeththa oochchey asotappe issoy dumma dumma aysso oosonne dumma dumma kawo keeththa oosotan aysso isso oysse ha asati issoy issi bolla shiqidi dumma dumma keeththasinne dumma dumma keerasdi ya metota pershanassine dumma dumma asas diya pace a kunthoos ooththano dandayissi ereti tabagidoyssi.

gaeetha ayso waannapooliseti qofa imooninne qasse biitta angetetha oosun sarutetha oosun qasse dumma dumma metota tiqetha oso aththeysi qonci derettidaba gidoyssi shaakidi asay beeyssenne lo7o oso gidoyssan qonce saaso athi isi eretidi benteyissi eretes

Ha billanasi iseerian eqqida waanna waana oosanchoti iggita metotasi lo'o zaaro meessanne metota asay billete waani de aneekko metota biletha ooso ooththesi qoncidayssa shaakidi dalgan bessayissanne lo'o oosokizayssa shaakidi bessayishay sanbeyisi ereteta waaqidoyssa qoncisethan beyisant

duma dumma biittanne ooshati kachati palamati yemeretonna mela biitta sarotetha nangiya poolisetinne dumma dumma go7a imi asati hayssanla oso tishedeyssanne biitta teqetha oso metoy biitta meretonna mela sarotetha biittas qonceseyssi bentees

Hakidi qasse kawoosanchoy dumma metota biletha oosonne asay oththi attanasi asas go'ay meyssa laame demmo osooththessa kayssen miitan diya metotanne dumma dumma ooshshata kachchata palama tabillanastandeya osooththesa shaakide qoncisessa issan beysi eretewagidoyssa beyoos

issi eeran uttida asati dumma tumma heera geeshshatethabanne heera payatethaba wikko heera sarotethaba tobishe deissi cugan uttidasaynne haaho dumma katama isso shipe yidasay entaho qofay imeyssenne go7ettana ooso shaakkidiyodeyssi benteyssi eretitawa gidoyssa beyoos

Dumma dumma pooliseti metomedhonne metota laaletha os ooththeyssa metotappe ase shayettana mela metoti asa qohenna mela dumma dumma metoti medheti dibietan dumma dumma kachchati oshsheti kenna mela sarotethan nangeyosooththeysi hayssan dalgan bente hyssa beyoos.

Dumma dumma dona odata odetid nu asay aqana danda'izaysa qase nu biitan de'iya Metota bilid odanaw danda'aysa haho bitatas qoncisid dumma dumma iradoneta malan telebizdineta malan athid gazexa mala athid nu asas metuwa birshanas danda'zaysa erises.

Kawo oththanchay bawu de'ya qofane bawu deiya asas ba kahan shishshida qoffata asas immizayssinne dumma dumma irradone tellebizhzhine yaggetiyasan aththanaw dandiyayssanne asay bantta oddetiya qalla qasse duuqidi dumma dummabatan asa sissanas dand'zayssi eretides.

Hayissa bettiya wucce kawuwoyi duma duma ba aqa garisanine baa wogga garissani ayissana yagetidi duma duma gidi irannene iraraele assa ayissana yashiso osso othishe deyisi iraneni dyiya asa duma duma yashisidi ba aqawa garisani yegetidayisi qonce.

Hayssan qasseka dumma dumma polituka ooso ooththizayssa besees.

Dumma dumma kawo oosanchati dumma dumma metotapenne dumma dumma metotappe asa nango oothuwa oothizayssinne dumma banta duuna odeta go'eti asay asas diya qofanne asas diya metuwa biletha ootho oothizayssi eretidoba gidoyssa nu biita daro asay oothida kawotappe issoy eretidobanne qoncce gidoyssi qoncce.

dumma banta eranchati banti ereda eratethanne banta duuna go7ettidi dumma dumma haasayanne dumma dumma qofa imon daro daro suntha ekanayssinne daro osowa gakkanayssi oodettidi qasse asa meto birshanayssinne asa peyatetha naagoso ooththanayssi biitta sorotesa demmanayssi erettida

Tophphiya osanichchati loo ooththo ooththidi lo muruta demidayisa siyana shiqiddi loo bitani diya osoti osetidi gigidayisa besishini asayi heni shiqiddi metota polanasin e metota nagidi atanasi besizayisa qonicisidi besizayisa besesi

giletha oosoninne qase issibeetan keyda meto ta qoncesetha oososi hawa biittan diyaasayyiidi issi eran diya baabiletha oososi issibetethan woodetishe deyssa gofala mertishe siishe deyssi eretidaba gidoyssa shaakidiyayssan besseyssa qoncethan beyssa hayssa eriseyssa intewoodisibessiyssa gis

Ayaassi issi eran eqqidi tumma korinte go'a asay ooththessanne ooththidi asa ela metonahundayssa korntey nu biittan lo'ofo7o aymano ndayssinni lo'o go'a meyssa shaakidi qoncisi diodeyssi yayssan shaakidi benteyssa shihidi shiiqidi beyayssi besseyssa qoncisi di'odeyssi benteyssa biyoos

Siyeren di'iya kawoosanchoti siyera shiqidi dumma dumma go'a ooso ooththishe deyssa laame demmo ooso ooththidi asay laamettanassinne qasse siyeren di'iya go'ata shiishos ooththeyssi hadugaha kiloletopphiya waanna alafe getto woykko waanna piresidenti ara goyotii.

oncetuw isi eeran eqqidi dumma dumma metota bileththa oosonne nange ooso ooththeyssa biitta laame dimmo demmanassinne qase lo7otetha ogetan asa yaqanayssa laametidi go7eti yoosetidi meto demmanayssanne qase appe attanayssa shaakidi qoncethan sifetetha meto biletha ooso ooththeyssi qoncidayssa bis

ha oosanchoti issi era shiiqidi dubbushan metota biletha oosonne issifetethan uttidi biitta woga zaari zaari xeelidi wogata giigiso osooth shedeyssi eretida ba gidishin biitta wogan diya meto tabiletha ooso ooththe yssi qoncida ba gideyssi erettees

wogga ma'uwa may'idi hayssa lo'i wode asay issi dalgga heeran utiidi de'iyayssinne ha wogga ma'uwa ma'idi wogga ma'awan qonciseththa oosooththo oothth dumma dumma biittafe wogga ma'uwa bayntayssa besso ooththo asay ooththidi may'idi issi heeran shiiqidayssinne qasse go'a ooththishshe de'iyayssi ooseriiyaysi eretees

Laptop yaagi zeesettiya miishaza asi go7ettidi dumma dumma risercheta oothanaas dumma dumma go77a xaqqamettanaas biittas gabe gelsso ootho oothanayssi erettidaba gidishin baw maade ootho ootheyssi erettees ikka kushe komppitere geetettidi xeelettidaba gidees.

Posta keeththa ooththi asay dumma dumma go'atanne posta keeththa iubeliyu yaagiya baaliya bonchos oothishin heetan shiiqida asaynne ko aademosooththeyssan asiy goyettanadan laamettanadan dumma dalgawoso ooththey siikay dii qonci daba gidoyssa shaakidi beissi eretidaba.

Qasse nu be'e hayssa nu beittara manata woykko hayssa kushe ooso ooththidi yaqi asati wurqa medhidi dumma dumma hayssa eqa shiishidi hayssa otoa medhdhidi giristia medhidi nu asas shiishsheyssinne qasse nu hasay asha midi darokko ago'eteyszereti daba gidoyssi nu bettan waanna oostape issoy hayssa.

Bantawu diya oosota asay go'etti dumma dumma hayssa baynta aqo oosotan makinata do'a dumma dumma bata shiishidi dumma dumma baynti ooththeya aqo ooson ooththela metonadan dayeyssi qasse dumma dumma kametara hahoso hawusa banawu dumma dumma go7a go'ettes erettidaba.

asas de7iya ametowanne birshano dandayissanne qase dumma dumma asa peyatetha nangoose dumma dumma argetan qoweti suuthay pachita asa suutha ima ooso ooththidi asay suutha ekkidinne asa suutha go7awooso demmeysin asa peyatetha nangooso othanon de7yssierettidaba gidoyssikkon

Asay bantaw deiya kaameta do'yaa nam'u toora deyssata heedzdzu toora deiya kameta go'ettidi dumma dumma sohappe dumma dummasoha bana wolqan gidennashin asay shempidi baynta deiya gatiya qanxidi bana dandayissi erettida ba gidoys qonce gidoyssi eretes.

dumma dumma ogeta asay daro daro saati hamuti oogiya guutha dageeqan hamutidi gakkanaassinne qasseka shempidinne lo7os oothanassinne laamidemmogo gidiya gisho asay kaameta go7ettidi guutha saate daro dageeqan hamudetti ogiya laamettanas besse ooso gidoyssa erisees

Hayssi kaameti nu biittan daro go'a imeessanne qasse asa aho biitta caanidi efeyssinne asa afidi dumma dumma baynta u gatiya shiishayssi qasse nammanthora asas go'a imesi aybe giidi xeeleti haba mala gidikko asay daro saati hamutiya ogiya guutha saaten gakkanawudandayissi ereti daba.

Arshalawanne bayntawo deiya hayssa haaro meheta go'ettidi tinasporte yaagetidi dumma tumma eqa tumma tumma miishata darobeetappe bayntaw tooki dandayettennehessata bayntawo deiya medosta go'ettidi haho ahobeeta efano dandayetteyssi erettida baggidoysso

Dumma kaxida kaththeta shiishidi asas dumma dumma go'a imeyssine asay laameettana mela asay deua demmana mela asay ogeyasha ettana mela asay haho biitta baanaste hayssa makina tiransporti ha asas giigisso osootheyssinne asay lo'o lo'obeetta gakkidi laame demmanaysi eretida baggitoysi.

sheeran issi bolla asay shiiqidi dummatumma asayi kaasa tooku asiy asay ka7eyssa shiiqidi hayssa guyera kaallidi mokki xeelli asayi ka iya asa gonan eqqidi woykko matan eqqidi anta minthethanassinne anta keyantikeeno anta wolqa gidoyss erettidaa.

Dumma dumma issi heerani oththiza asati othidi asayi loo babiya demanasi loo birishsheththa oththo ddemanawi dizayisa heereni loo oththo oththidi lammetanawu dizayisa qoniccetha odiyayisane lo gatiya shisho oththo othtiyiyayisi hayisani eretiyayisa qonicisidi besesi

issi eeran di7iya makinatan kaametan ase goyetidi awubeta baaro dandayeyssenne dumma dumma go7ashisho sooththeyssenne qase duma go7an bita meto tabillidi giiiso sooththeyssinne issibetethan qoncisetha sooththeyssi dalga bentiteyssa ase shaakibedigetesa

ian dumma gita makiney biitta caanissanne qase biitta caaniti hawa biittappe heyssa gita wogga makinay biitta kacheti hayssa ineteriye gittiya makinas haathayssanne he makiney qasse biitta kidi ogiya giigisso soosaraso efeysi eretezaba gidishshin lo7i wodheya magan nam7u makinati eqqidaiae

arya ayti shiiqidi banta naytas fayatetha naagoso ooththanasi dumma dumma xeena akeela aybakko biidi metota teqqanasi fayatetha naytasi nangooso ooththanas gisheeran yiidi zorea kishedeyssanne metota biletha osoothshedeyssa qancii beseyssa beyoos

bitan diya oosotinne dumma dumma haho biitta katamatan lo7o lo7o asay de7eyssinne keeththata lo7eti woykko wogga gitati dibentiya pooqeti deeyssa asaye pooqeta keexxo ooso ooththeyssanne qase hiyan wantobentiza shaloa pishishiti zal7e ooso ooththeyssi eretis

Hayssi nu beyiya asati dumma dumma banti diya ooso bessan eqqidi ooththi shinne dumma dumma bantawu diya hanotan hamutishe deeyssinne qonce gidoyss eretida ba nu asay dumma dumma yalaga nayti ooththidi laamettanassinne dumma dumma go'a demo ooso ooththe shinne dumma dumma baynta bettasi lo'o murotah

dumma dumma nubiittan buru qaya buqura yaagetidi xeesetiya issi issi keeththeti doossona eggeethodi kasseka ha ahobeetappe asay yiidi asay yidi beyidinne nubiittas go7aay meyssanne dumma dumma turiste yaageyssati dumma dumma nubiittas gatiya gelses erettida ba gideyssi qoncedi ooso

Hayssa misileza bolla taasi beetizay aaze gizayssa giddiko woykko xeelishin dizayssi ta heeran asay eqqidi dumma dumma lo'iza miishata gidoyssi qoncce gididi dizayssa besees.

Ha wodiya na'arane ha wodiya na'era issi dembane eqqidi dumma dumma photo dendosonanne qassi guye baggara lo'iya biittay de'iya issa parkketi dumma dumma asa dereta teqaya osottine daro asa marakiya woyko asa shammiya biittay de'isa qonccisi beeses.

Ama dumma lo7o oosotan asay dumma parken diya wusta goyeti lo7o sootha wandayssenne parketi nubetas lo7o go7a gati a gelso soothey si qonci di bentidayssa gidishin yan asay ooththide laamettanassinne go7a demmonosandayssa shaakkidi eretida ba gidoyssi qoncen eretidayssa shaakidi beyoys

ayissi nu heeran dumma dumma qoncidabetananakko hayssa gammoderen alba mince zoonin yaagetidi bentiyasan dumma dumma asay beyanaunne kalli xelana lo7i daro wodhiya yeratan giigiday qata issi betethan wuttide issi lo7i wodhiya asi qoncidabetan uttada besseyssa be7o

An billano dandayessanne dumma hobetan lo'o lo'oloy wadiyabetan gita keeththeti deyssa qasse garsara ogi deyssa hobitan dumma asaykali hoobetafidi xeelano dandayiya ogetinne lo'o gietettida eqatidayssi shaakidi qoncettidayssi hayssan deyssa shaakidi qoncethan beyssa shaakidintio.

Dumma dumma heeran dumma parketan asay shiiqide dumma go'a imeyssanne dubita parketa asay go'ettidi gabiya gelseysa woykko gatiya demmeyssa woykko miishaishoos ootheyssa dumma muuziya tokkeshsha mithata haareyssan dumma dumma go'a wotheysi yeeretti dawa gidoyssa shaaki debesseyssa beyo.

siyeran di7a tamaretinne qase siyeran diya nayti ha beta biidi loogo aademmidi oththidi bantibeydeyssa qonshisetha oso oththi diyidi sibetethan qoncshisesanne biidi sibetethan kaaydi yuidiyeyssa poototen diidi besseyssanne qase kaalli xelideyssa qoncshisi di yudeyssa be7o

dumma biyano liwodhiyammatatinne qasseka gueera liwodhiya keeththi woykko wogan eletida keeththi deayssi qasse dumma yalagatinne qase guthu shimanawu pude cima kumadutida yalaqa asay deyssi eretidaba gidishin heeran di7e asay issi betethan eqqidi

issi heeran de7iya parketa yiidi woykko danneta shiiqidi danneta giddon lo7o oosoydeyssane lo7o7e qatideyssa beyidi issi asi gobeneidi ayuuyiyuy kaalli xeelidi aniya go7a haratas aso so oththishe mishilyan denthidi hara heera shuushishe de issi bentidaba

dumma kawo dooro oosotan asay dumma dumma mizgaba ooso ooththishe asa kawa dooro ooso asay kardiya ekkidi kawa dooron ha ooso ooththanosinne dumma dumma ooso ooththishe deoyssinne dumma dumma kardiya ooso ooththeys eretida ba gidoyssi nu asay kawo dooro ooso koyro kushe gidoyssi erettes

dumma dumma asa suntha xaafo oosonne asa suntha xaafiti dumma dummasowa geliso ooso ooththeyssinne qase teknoloji ehida ooson asa suntha xaafiti asa go7anne asas dehiya kan doa naagooso ooththeys erettida ba gide gishon asay daro wodiayssa kochcha ooththidia qeessi qoncettidi eretida

ama izo keeththan mazgabo sooththeysi asa suntha xaafidi asa suntha galsoni teknolojiyara asa suntha qaso soothi dumma dumma metota asa birshano dandayissinne asas demma nangoo sooththeysi asas dumma dumma uquxureta immidi woykko asas dumma duma payduta immidi asa nangoosoothes eretis.

Dummakka woosancheti baanti oothchiya keeththan bonti ooso ayso keeththan dumma duma oosta ooththidi asa suntha xaafidi asa suntha gelso ooththishenne asa qase laame demo ooso ooththesin asafayetethan naagooso ooththeesi eretidaba ne qonce gidoyssi duita go7a asay immano dandayoyssi eretizaba gidoyssi eretis.

Issi issi awatine duma duma metotiza asati shiqidi c'ima asay bantaw de'iyaba qase bantaw de'iya lo'o osota qonc'isidi qase kawiya entena madiya madiyas duma duma pac'iyan kawoy inte oyqidaysa gigiso ososi mishata imiyayta shakidi qonc'isiyaysa be'asiko.

Naytta tamrsso hunetta wati dommissanako dommida tamareti waanidi tamari wurssanako tamaretas ha mettota bilaththine qasse tamaretta pantto sunththa gelsso ootho othishe diizayss kehidi qonccidaba giddoyssa shakkidi assay erranassine go'a immiyasi eretidi bettes.

Tamareti kardey eko oothishene kase banta wodiyan kardey ekkidi tamariyaysane qaseka koyro detha wursidi nam'antho detha mazgabetanas qoncisidi betizaysi haysan dizaysa shakidi odes

tamare nayti qasseka baynti de7iya tamare keeththan dumma dumma hayssa digitaali matooqiya yaageteyssa keso ooso ooththedeyssi hematoqiya oykkonnasi qasseka hayssa wursetha patana pattanettano danda7onnayssanne qase awo biitti bano danda7onnayssa ereteyssi qoncidaba

Siisi eqatann asay goyettidi biittanne lo'o murota shiisho ooso oththeyssan tamarta goyettidi he gita kita murota demmana si gita gita ooso othxiyisi laami usupoothanon dey siyygiita wagara asay goyetteysi eretaa wagidoyssan qoncheesi beseyssa issanbey sendiyo dalganaathes hayssan arta wagidoyssabiche

gawyso oso oththidi asay aqeyssenne qase issi biittan diyasatas dumma dumma matooqe ekanaw asayizan daessa digital matooqe yaagetesi asas koshsheyssa mazgabos ooththeyssi qase asay ago7etidi lo7o murota demmanozan deyssaw biitta baran deyssa qoncisidayssa ubbasawo eqqana bessesi yagie

aduma oothiy oosan asay laamettanassinne qaseta maarti paessa payda matoki awoykkiti dumma paattanas baaneyssa issiyisi tamaryas idaano koshshessa qonistiti besseyissanne qase ta marti awoykkiti tamars wogelanawdan dayeyssaissi eeran besseysi bentessa issan beyssa inte oodoos

Dumma dumma asa dumma dumma eqa shiisho oosonne qasseka asay matooqa keso ooso pooto dendidi giigetethan deyssinne aggigettanawu asay dumma dumma eqata shiisho oso oththeyssi laametethasinne dumma payda mataqe oykkanas asay pooto dendo ooso oteyssinne qasse xaafetetha giigetetha.

Dumma dumma toho kuwaasiya kaaya nayte dumma dumma bante waayetidi cawattide dumma dumma metuwa be'idi dumma wahaya be'ide wotstsishen l Waasishen cannaqettidi galatida kuwaasiyako goliya demmishe dumma dumma hanishe.

wurte yaagiya miishata asay go7ettidi dumma dumma nayti banttaw de7iya wolqaninne bantta too7an kaa7idi dumma dumma nu biitta wancca yaagettida aal7o miishata gelsso oso ooththeyssinne nu asay daro wode go7ettiya oosotappe issoy nu biitta wancca gelsso oso gidiya gisho toku aasiya kaayidi daro go7a nu biittas.

woson asay dumma dumma wancatanne dumma dumma payatetha paya payya miishata payya payya gatiya biitta gersano dandayissi qasse isportey daro asaney ooththidinne dumma dumma aqiaqatappe isso gidoyssi isporte kuwaasiya ka7iogan toha kowaasiyan daro gatiyey demmeteyssi erettidaba gidoyssi

dumma dumma isportiya oosa ooththidi hinhayti banta payatethanne banta wotiya ashowa ooosonne bantana nango ooso argebetekeththa ooso oosonne qase dumma dumma payatethan angey wooson dumma dumma qase biitta gabiya gelisiya oosonne banta go7a demmiya ooso gatti demmiya ooso ooththoysi erettidaba

Issi qasseka dumma dumma hayssi ooso ooththesatappe issua gidishin asay dumma dumma ooso ooththea qeesetappenne dumma dumma qasse bawo gedeya melatohan woxxidi biittan itoophiya haysse dumma dumma xoono xoonidi demmiya asappe issaa geettessiikka hayssa atelekite hayssi abbe gaashshawu yaagetessi erettes.

Ha lasiya naytinne qasi banta go'a go'etidi dumma dumma kasseta ka'idi bittas dumma wanc'a ekkiyassanne banti ka'iya kassan wanc'a geltho othodays shakidi qonc'idaysa gidoysan erettides.

Buro ke'iya yelagga macca nayiti kuwase kasa hannottan Ka'idi qase issoy issappe aththidi golliya demmo hunnatta ka'iyo kassay eretidabba giddishin golliya watti demmanakko qonccisidi besiyayiss erettidaba gididayisa hayssan be'oos.

qase gita asay kowaasiya ka7ayssanne kowaasiya ka7ayssan asay wo demma dimmeyssan dumma gita gambela asay ekkidayssinne qase edzdzu asatappe issoy gambella gidoyssi daro kowaasiyasi wolqameyssa kaaydi xoona demmano dandayssa qoncisidayssa besseyssa beyoos

asi dumma dumma kaasa kaydi xoonanassinne xoonidey dumma gita wanca demmana zanda7yssabeyishin dumma haawo biittalanne qasse golexe dicha geteyssara kaishe deyayssa shaakidi beyssanne qoncisidi besseyssa hayssan keehatethan dalgan beyssi bentida bagidoyssa beyo

naku aasiya kaa7idi xoonidayssanne qase baynti kaa7idayssan dumma dumma oosonne dumma baynti woxxida wothan lo7o go7anne lo7o murota demmidayssa qoncisidi harsas aaso ooso ooththeyssinne melatowan woxxidi xoonidayssa dalgan qoncisidi besseyssi benteyssa be7oos

duma laasano dandayiya asati isiyerian amerkan woxxishe deeyssanne duma woxxi di xoonida asay oonekko hanta go7ay mano dandayeyssa qasse laasanoya inti giigetethan eqqeyssanne bantawo gida ma7o a may7di qinxigidi laasano qinxigi eqqidaysi hidi talkan bentessai

Buro keeya yalaganayti kowaasiya kaashenne qasseqa banta wolqan lo7o kowaasiya kaaydi biittas qo7a gerseyssenne qase lo7o wanca demmo oso ootheyssa qase minni ka7anawu minota imeyssa besseysi gidish nam7u yalaga nayti kowaasiya denban eqqideys sifentes.

dumma kuwaasiya kaianyti qasse banta ka7ida heeranne qasse banta biitta godettidi dumma dumma heeras go7a gelso soothishin dumma ka7idi biittassinne banta heeras dumma dumma shalu7a gelso soothanayssinne qase walqama banca biitta gersanayss eretide bagixes

issi heeran dumma dumma yala ganati issi bolla shiiqidi ko7aasiyakka issabeyishenne ka7iaasa gitasa go7a immishe qasse anta miyan eqqidi anta ufaysishe antilo7ethi kaana mala antaho minoteth immishe deyssi eretidaba gidoyssi qonce

Teknologi hida mashine tan asay goyettedi silketa do7a dumma dumma wagga silketa goyettidi asay dumma dumma oosota ooththana dandayissi carko bolla diiyaba wothidi beyana dandayissi hachchikka asawtetti daba biitananetoba biidi wodettana dandayissi eretedaba gidiagsho hssi daro go7aymeysi erettes.

Issi kase teknoloji ehida ooso gidia gisho ikka hayssi kase kamere yaagetes kamere yaagetesi hahobetan bentiya misiliya mati ehidi bessana dandayayssanne qaseka misileta lo7o wodes qoncisiti hahobeetan shiishi wothana dandayayssanne hayssi kamere yaagetes xeesetteys.

Teknoloojiyan hayssa bolokothessa medho ooso oththeesinne a medhidi asay qassikka dumma dumma demmanaassinne qa dumma dumma laamiyaa demmanaassi keeththatha wogga keeththatha keexxanaassi maaadiyo ooso ooththeessa ha bolokothessa ooththeesi shaakkidi qoncccide beeththhiis.

Wode ehido tekenolojetun asayi go'etidi dumma dumma osuwaa othanasine kameta laganasi danidayido gishawu ha wode tekenoloje gettetidi eretida issino lamiba uyena shin dumma dumma asay silkya chargiyadan charjidi go'etanawu danidayido issiba giddo.

Teknooloojita miishshaa asay go7eththidi dumma dumma go7atha demo oosonne teknooloojethi asaas dumma dumma ishalo gidayssa teknooloojethi asas dumma dumma go7aa shiishsheyssa qonccissi bessiya gidoyssa shaakkizi xeellanaassi hayssi ereththidaba gidoyssan teknooloojiya go7an asay laameththeesinne go7aa demmeesi.

Dere dumma dumma ooso oottana danddayesnne teknolojeen nu bitta lo'o go'a ishalo shishsho ooso ootiyo ooso go'etidaba gidishin asayi an go'etidi dumma dumma laamiyanne dumma dumma go'a demo ooso oottes.bantta giddon lo'o go'a demos oosa shakkidi gis.

issi maxaafay de7eyssi maxaafa giddon asay xaafano dandayessanne agiddon diya qofa asay tamaridi teknolojiy eedayssan asay laamettana dandayessanne qasse dumma dumma hasa aqo honotay a giddon xaafati uttoyssa qonciseti la7an shaakki besseyssi bentees

Dumma dumma wodey ehida mashinata go7ettidi dumma dumma oosota asay ooththano dandayisi ereti dabagidishin a mashinatan go7ettidi asay lo7olo oosota ooththidi issa ganchata mela dumma dummata ooththidi go7ettano danda7is ereti dabagidoyssi qoncidi bentidaysi erettees.

teknolojiye ehida eqata go7ettidi asay dumma dumma ooso oothanassinne e teknolojiya oosa go7ettidi dumma dumma laameta shiisho oos oothanays eretida ba gidays qonci shin ye asay dumma dumma teknolojiyetan lo7o lo7o oosa uththidi teknolojie go7amays qoncidi eretida

dumma dumma ahida silketa asay go7ettidi dumma dumma ohoso oothana dandayeyssenne hayssa kase wodyan biyaasati tumma kawo oosanchoti woykko poolise ti oyqqidi haasaano dandayeyssenne qasse hawo biittan di7a asara lo7ethi lo7ethi odetaman dayiya nootorke saabiyaba gidoyssire

niy nu biitani dumma dummata warqateta giiges ooso ooththeyssinne dumma warqateta giigesidi asay dawutareta woykko dumma dummata go7a ooso demoshisho ooththesi eretetaba gidishin teknoloji ehida miishan asay go7ettidi warqateta some ero danda7o gidoyssi bentidi erate

tekinolojiyan ehida eqa issiyasi oyqqidi isse qammi attisi yaagidi awaajja aaththishin asay yiidi yaan xaafettidi dumma go7a immano dandayayssanne yan go7ettidi hayssa yuutibiyawoykko fesebuka yaagatte hayssa soshale miidiya goo7etidi oossanaysa

Dumma dumma nu Dere asay kametan go'ettidi hamuttanawnne issi issi miishshata go'ettanaw madees

Kaameta mala go'ettidi asay dumm dumma haho beeta baanayssi dumma dumma daro gediyan hametidi nami'u qamma heedzdu qamma ogen aqidi gakkiyasa issi qamman asi gakkana danda'ishin guuththa saaten daro beeta gakkana danda'iyayssa hayssa kaamey biittan ehida go'appe isso gididayssi eretides.

dumma dumma kaameta qo7ettidi asay qase haho beetta haho soha gidiyana mutidi pi asahai qase kaameta qo7ettidi guuxa saate kakkano dandayissanne kametara muttidi asay do7olo7o laamiya demmano dandayissi eretida ba gidoyssi qonce gididayssi asas lo7o ooso gidoyssi erettes

kamiyata asay go7ettidi hahobeeta biya ogeta too'aara qase ge diyara mutidi biyasowa qasehay guutha zaate guutha degeeqanamutidi gakkanaas kamiya go7ettidi asay baanayssinne kamiya ooso woththidi asay laamettanayssi hahobeeta guutha degeeqan gakkanaayssi eretida bagido issi qoncee

dumma dumma heeratan asay dumma tumma bantawu aqo miishata go'ettidi bantawu di'a bisikiliteta do'a dumma tumma hayssa nam'u toora de'eyssata uyddu toora diya kaameta dumma qasse bollarabiya hayssa oriphilata mela go'ettidi aho bitta asay gakkanayisa dandayeyssa qase daro qammata hamutiyissa guutha gallasan gakkanaw

Dumma dumma kaameta go7ettidi asay daro oge hamuteyssa gediyan hamuttidi biyasza guutha degeeqanne guutha saaten gakkanawu dandayayssi ereti daba gidishin haho betata hayssafe malas giidiekkihaba gidikko addisaba bana asay gediyan kase tammanne laatamanne agi nagete hamuteyssa aahi issi degeeqan gakkanaays erettiis

kaminu biitta zimmiya go7atappe issoy asay aho biitta caani di7efeyssanne qase asay daro saati amuttidi gakkiya bessata guutha saaten guuthate geekan amuttidi gakkanau dandayeyssanne daro daro asay amuttidi gakkiya ogeta guuthate geekan gakkidi asay go7aala metaroandayessanne biitta gakkidi lo7o murota demmeys erettis

Pare gaare asay go'etidi banta eqa asay caanidi issi bootappe hara biita efanasanne Hare gaare asay oothizaysi eretizaysa gidishin, Gate shiisho ootho oothidi asay laametizaysi eretizaysako.

issi ooso keeththannne dumma dumma hayssa debbube topheyafe kare baggara de7iya hayssa jubbuti yaagetiya shooro gadetan dumma dumma ooso deeyssa say7a bidiyo oththila metano dandayeyssa qasse eya tammanne laapun qamman gush saamintan makami beyssi woykko markabe

Issi makini sidenban eqqidi biittassinne qasse heerasi dumma go7a imonne laami moo7ooththanas dumma go7a shiishos oothanas isi makini katamara amuteyssenne asa ekkidi yuuyeys eretida ba gidoyssa shaakidi qoncisayssi hayssan benteyssa shaakidi beeysiyeeretidaba gidoyssa biyo

Dmaloy godhiya katamatan asay dumma dumma makinatara banta oosa ooththiti atmano dandayeyssanne kase makinatara mutitibiitta laame demmo demmeyssa katamatara biitta ka mutidi kanxii keessanne makinatibiitta go7anne woykkame tibiitta silo murota gidoyssa ase ooththida asay demmeysa

Duma asay issi eqan dumma eqata caanidi sugidi gomara di7a makinan laaggidi efeysine magina gidonna shin kushen ooththidayssan dumma tumma buuranne eera geshatetha naa qooso oththeyssanne yan efidi hawubetam ooththe xuugeysi qoncidayssa shaakkidi beyssi bentes

Gasiluy wodhiya bessanun asay dumma dumma bantawu diya faragaareta go'ettidi eqa caanos ooththeyssanne hawubeta efoobeto giisseyssa woothei asay laymentano dandayeyssa gigesizi ooththeyssanne efidibano dandayessa qoncesethan wooththeysi hayssan benteyssa beyiti yoodeyssi eretida ba gideyssa beyoos.

madumma ooratha makinata medho ooso hayssa heedzdzo toore diya makinata medho ooso ooththishe kameeta qase medhi di waati asas gabe gelseneekko asas waati go'ash shenekko eretida ooso ooththishe dey si keydi bentida baagidoyssa hayssan shaakidi xeeli diibeeysi eretes

aadii asayi dumma dumma metota biletha ooso ooththidi laamettanassinne go7a dimmanas iyoothe oosotinne gigetetha ooso ooththeyssan qase makinati dumma lo7a makinati deyssanne heera yuuyi o7oso ooththeyssa shaakidi kaalidi beyssi qoncidi bentidayssa hayssan beyssi eretida baggidoyssa beyeyssa wodos

Dumma dumma makinata goyettidi asay heeranan go'osonne qasse hawitta banasi haaththata issi heerappe caanidi isiera efo'oso ooththayssie kameti biittan lo'o go'a imeysi ereteta baaggidishin kametan go'ettidi lo'oso oooththeysi bentidi qoncidayssi eretes.

Ha nayti bayntawodi7iya saykiliya oyqqidi nam7utora di7a saykiliya laggidi hahobeta beyssanne qase udu duriya woththidi ooni xooniyakko xoonatethan bessiy unatan dumma karbitan gita lo7iya nayti faranjati ka iya kaassanne lo7o hudu duriya wooththa hissa saykilara beyssa beyidi shakidiodos.

Oothano dandayessa ka meti awubeta fe amutidi yeyssa hu bitta geleyssenni lo7osooththidi kametan asey goya dimmolon deeyssa ka meta go7eti lo7o murota shisho dandayessa kameti biittan lo7o lo7o metota billonan deyssa shaakidi qoncese seyssembeysant yoodeyssa aithi bessoysi erettees.

Asay duma duma bantta medossata woykko hareta go'etidi duma kaththa caanidi haaho bittape bantta bitha geliso ooso ottishin hareta woykko parata caanidi asay hanitanan go'etiyaysane parati issi heran duma go'a imiyayis eretiyaba gides.

Issi eran dumma lo7iya makini eqqidayssinne qasse makinay biitta siggowa ooso ooththessanne makinay lo7o lo7ooso ooththidi biitta sharo gersano dandayeyssanne qasse dumma dumma ne makinan go7ettidi asay aawo biitta baana ooso ooththe saretihofa gidishin makinay biittassinne asa si caana ooso ooththes.

asay banta kahanne banta hilohan qoppida banta hillatethan dumma dumma mithata medhidi dumma weshatappe shiishshidi markabeda ooththidi asay haaththara pinnanassinne qasse hafintha beyne pinthi adhanas dumma dumma ooso ththishadeyssi erettida ba gideyssi lo7o oso gidoys

Duma duma katama keththatan asayi duma duma lo'o keththata kexxidi iyan ayisso ossone duma duma aaho bottappe yida immaththata iyan ayssite biitas gate gelliso osso giddoyisanne qaseka keththa awayi daro go'a demiyayis etretidaba giddoysi qoncce giddoyisi loo ooso giddoyisi eretes hayissi.

Duma keeththata yaageteyssan asay go7ettidi dumma dumma go7a demmeyssanne katama keeththaza asay go7ettidi waan di duuso daanko laamiya waani demmanekko asas go7a imeysinne asayi halametidi ango7ettidi dumma dumma gatiya basowa gelsano dandayissi eretidaba gidoysi qoncheasay oththe oththey oso lameppe hisso.

Duma keeththatanne asay go7a shiishessanne dumma go7a demmidi lo ooso ooththessa katama keeththatan asay daro daro gati ha shiishano dandayeyssi katama keeththati qasse dumma dumma turusteti beyanassinne yaan aqanas maadiya oosonne gabe gelshe ooso gidoyssi eretida ba gidoyssi qonce.

Dumma dumma iqatan go'etidi dumma dumma go'a demanaw danda'iyasanne go'an dumma dumma shalotan shiisho ootho oothidi gitatetha demo oothonne laame demo ootho oothiyayssa gita ogetan asay laametanaw danda'iyassi qoncce gidoyssa shaakidi besiyoysi eretidoba gidoyssa beso.

Thimirththe keeththan dumma dumma oosetha asay ooseththidi laamththanaassinne dumma projektere yaageththiya oosuwan asay an gelidi go7aa demo ooso ooththeessinne shaakkidi go7aa demossi asay waanna waanna gaasoy oosotha lo7o go7atha shiisho oosuwaa oothteesi hayssi beeththidaba gidoyssa shaakes.

issi heeran dumma lo7iya makininne issinay eqqidayssa laapi guye baggara biitta lo7oy deyssanne keeththata lo7oy de7eyssi eretida ba gidishin hesohan diya asay dumma dumma go7anne lo7o dentha demmo ooso gideyssan heeran diya asay lo7o laame demma giigissana dandayessi eretis

aanassinne metopi attanasi asey ooththey oosonne lo7os ooththano dandayeyssa qase la mettano dandayeyssa qoncisizi ase giigisheyssa eretida ooso ooththeyssanne qase lameta demo oso ooththeysi erettiza bagidoyssa asey shaakidi besseysi hayssan beyssa erettiza bagidoyssa qoncisidi besseyssa hayssan beyssa inte hodo

Zuma teknoloji ehida ekata go'ettidi biitta sorotethanne asati qasse gaandi keeththasan daaneekko isisi timirte keeththan di'a tamareti waani tamaranekko teknolojiya asaye ogiyan go'ettidi tamaretas go'a oso hoththeyssa tamarta laame oso ooththeyssa keydi qoncidas.

Timerte keeththan woykko nu biittara woykko nu gamotho qaalan hayssa yumbursh hayaqeti asa tamareti tamma nam'u kifiliya tamaryun gidi gelo oosonne qasseka tamma nam'u kifiliya tamariun gida geti paatanasi beyssi eretida bagida gisho paatanas buussa gidoyssi ereti.

katama ayso keeththa waanna waanna aawati duggiha itiophiya kileliyan deiya issi waanna ayso aaway issi timerte keeththa gedidi dumma dumma timerte keeththan de7iya pace gonnetanne dumma dumma ase go7iya miishata gersidia timerte keeththa matan eqqidayssi erettida

Ai bantidi iya yo'okatetha laythan tamaridi lo'oso gakkanayssenne qasseka lo'o lo'o muru tamas gabsano dandayessi biitta sunthu gidida oosothanandayessi erettida ba gideesho hanayti wenta yookatetha laythan lo'o timertiyan tamaridi lo'o timerte keeththafe lo'o ayfi demmidi baanayssi eretida.

duumma kawo7o timerte keeththan tamarya nayti katama timerte keeththan tamariya nayti dumma dumma lo7o timerte keeththanne dumma dumma lo7o yuniformiya ma7idi dumma dumma wonto biittas ayfe gidiya ooso ooththidi biitta go7ay maro dandayoyssa ne dumma dumma biitta suntha xeesiyano gidiya tamarti deyssi eretidaba

Haysa timhrt biro Wana alapet Qopa lamisonne qase timirte kethasinne timirte xidase imizaysa gidoysa shakid besizaysa gidishn daro asay lame otho othanasinne lo'o go'a demanas betiya murutane buqura otho qoncisid erisyayas eret....

Heeran asay dumma dumma ooso oothanas kompitere go'etizayssa be'os.

Namuu sha7ane lapun marotetha layithani koyiro qama timirite ketha dometha nayiti qoncisiya osso gidoyisani qasse tamaareti kiyiro gelo osso kethani wanni tamaraneko kiyiro qama besso gidoyisi qonce.

Tamareti bantaw seran utidi dumma bantaw huphiyan issi issi kompitera oykidi ba patana othizaysanne qase dumma dumma go'etidi go'a osso demiyosa othidi danda'iyaysa shakidi qaciya demo lo'o osso gigisidi besiyaysa haysan qoncisidi besiyasa dalga beyethizaysa gidiyosa Intew otidaysa

bayra koysha timirte keeththan tammanne nam'u kilasiya tamari wursida nayti wursetha paatana paatanetetha oosonne qasseka wursetha paatanas giigetetha ooso koyro doometha paatana paatanettidi waati yiya paatana paatanettanekko giigetessi eree

Ha timirte keeththay woykko haysta timirte ministere yaaqetisi timirte waanna qopheya nayso keeththan qofala metetha woossonne qase bittanan goosoy ante ooththeyssa tamartiminne tamarana mela tamartas dumma gita minthathoy meese shaakite konchidayshaysanbeyssa inte yoodeysi eretiza baedo.

Tuma kawo oosanchchay issi bettas mettota qaseakka pacetta bolla dummaqase biittan diya lo'o lo'o asata bolla dumma go'a imishenne issi timihirte keththan dumma dumma maaxafeta gelsonne gazexata shiishshidii tamaaretti aape go'etana mala go'a ooththo ooththidabba gidoyssi eretannaba godoyssi beettes.

issi loo7ioy wodhiya timirte keeththan dumma dumma tamareti uttidi banta duuna dumma duuna teqetha ooso woykko maskiya woththidi timirte tamarshi deeyssenne baynta timirte keeththan lo7ooso oththishedeyssa kehdi qoncisideyssi erettidaba

Kattama timirtte keeththan tamaridda assay dumma Giza timirtte keeththa etta unburssa gaki tamaridi qasse wontto maraqetti siimiidi gitta wogga gawoniya may'idi dizayssanne qasseka siimo oththon oththiyayssa bantta biiztan lo'o go'a imoo dand'izayssa bentidi qoncidaba gidoysi

issi tamaro timirte keeththan tamarti baynta shin kilaase wonta goora woykko amarsas tamarti key wurin kilaaseyan asi baynne issi bentes gidishin timirte keeththan lo7o idetinne lo7o tamariya keeththati de7eyssi erettida ba gideyssi qonchi dibentes ye timirte keeththan lo7o tamaro tama

ibbi wodhanawu kehidi daro wode ehida timirte keeththan dumma dumma teknolojiya iida mashinata go7ettidi tamarnawu dandayessanne tamareti lo7o tamaro tamar di ko7ay maro danda7esse ereti daba gidishin lo7o tamareti baynta timirtenne go7o muru ta demo sooth

i katama timirte keeththan tamarti isiyissi timirtiya bolla minni tamaronne qase timirtiya pace goynnen eqqidi go7a imooso ooththeyssenne tamarti minni tamarana mela tamar taas lo7o zoriya imishe deyssi qonci derettedawa gidishin tamarti minotetha oso ooththesi ereti

katama ogetan dumma dumma asay aspaltiha mela gelsidi dumma dumma asay kameti deshettenna mela qasse dumma dumma qo7ettenna mala lo7o oge oge medhidi haaththay katama qo7enna mela dumma dumma itabati gaththenna mela asay lo7o go7a go7ettesi eretida ba gidoyssi qonce

Katama ogeta naagonne dumma dumma haaththay katamata qohenna mela katamata bolla qohoa gaththenna mela dumma dildiyeta mela tuubota mela tokkidi haaththa diisha giddora kanthiydi ogiya katama ogiya naagisohos ooththeyssinne haaththa xeena naago gideyssi erettidaba gidoyssi qonce.

Giita makkinatte iittida ogge giigissizayssanne oggeza lo'eththishe diizayssa qonccises.

Cima woga ayiya mitha ba'ada ogezape hamutashe yiyasinne guye bagara nam'u ayeti yiyas, esta guyera ogeti lo'o gidoysinne daneti guye bagara diyaysi ,Mitha mixid yoyasi ,ba'd banta bitta wogan idimidi tookidi yiyasi qoncidaysi betiyaysa,beyidi shaakosi.

Keththata wogga keeththatha keexxanas asay guyeththidi dumma oosotha ooththeyssa laame giigiso ooso ooththeyssinne qase giigissiza oosothan asay aththana dandayeyssa laamethidi aththana dandayeyssa lo7oso ooththessa shaakkidi qonchiseyssa hayssan bessiyssa intheyo dalggan woththidayssayssan keedi dalggan beyssi erethaba gidoyssa beyssa odo...

issi wolqama makiney ogiya giigisso oso ooththeyssi mithasu gidi qeranawudan de7eyssi dumma biitta bookkanon da7essi ogya giiso so ooththeya makiney doozere yaageteyssi ogya giigis she de7eyssi benteyssi dumma dumman wora tamman ishe de7eyssi alatidaba gidoyssa shaakidi beyssi bentees

aa makinati biitta geleyssenne ogiya giiso oso oththeyssa ogi daro lo7essenne ooratha makinati ogiyara geleyssa asey daro makinata laakkidi ogiyara kanthanoan deyssa gigeetetha ooson asey baanodandeyssa qonchisidi be siyissa essanbeysi erettidowa gidoyssa shaakkidi besse sant oodeys a shaakidibe woossi

Katama ogeta ayso ooso ooththishin katama ogeta dumma hayssa nu qonqanweykko kobolistooniye yaagetidi nu doonan qoncethan erettida baaqi dishin amaratho qalatappe haketidi kobilistoonie yaagetia ogeta gigiso ooso asa ooththishedey si aan lo7o oso ooththi demmeysi ereti

Dumma dumma haaththata asay kessidoy dumma dumma bombatan asay go7eti ye dumma dumma laymiya demmanayssinne biitta daro go'a geessana dandayisi ereti sabagi doyssi qonce gidishin nu biitta uzay daro daro laymiya demmanaw daro daro go'a ekkanas haaththa tikeththa oosonne haaththa qase haasay haaththan go7ettana meda maaddeysi eretes.

aa biitta gelso ooso ooththidi haaththay biittan dheyida gisho asay qohettenna mela qase asi aqidi deyanassi koshiya bastape issoy haaththa gidoyssa haaththan asay ooththidi laamettidi biittan looqo7a demmanayssi haaththay qase asas peyatetha imos koshokmiisha gidoyssi eretida ba gidoysiqo

Gishiya oosolappe isso gidia kisho asi hathibayna di'ano dandawetonayssa eredi asay haaththa eso oosonne haaththa essidi dumma dumma go7a immanasinne heerasi dummas payatetha naakooso ooththishin haaththa go'a imeysinne haaththahy daro go7a imeesa eridi haaththa bolla daro daro muruta shiishanayssa erettes.

ahe asasi go7a imeyssanne haatha tangoyeti dumma dumma go7a nu asay demmeysi haaththati nobiittas dumma dumma go7a imeyssa shaakidi beyonne qasseto haaththa tangoyeti asay dumma dumma go7a shishooso oththensi haaththati qase no biittan waanna baasu gidoyssi qonci dereti doba gidoyssa shaakidiyoodes

Daa teknolojeti nu biittan loo go'aa'iheyssanne paathata asay meno ooso ooththidi dumma dumma laamiya demmano go'etteyssinne paathatan qas go'etti dumma dumma nu biittas gatiya gelso ooso ase shaakkidi ooththesi erettidaba gidoyssa shaakidi qoncesetha ooso aaththidi shaakidi be'asi hayssan eretidaba.

Gagosotan qasse dumma hayssa korinteta gelsonne haaththata gelson asay dumma tubbota go7eteyssa tubbota go7ettidi kornteta gelsos oothano dandayeyssa korinteta asay goyettidi bettan lo7os ooththeyssa shaakkidi qonishey sainteo besiyssa edidi konchiidi besiyssa inte odossa shaakidi beseyssa beos.

Lo7idi daro wodiyan wodiyan oosetiza tekinologe masatiza keeththatinne qassika asay bantta wolqqa minoththeta oothiza lo lo keeththati de7iyassanne ha lo lo keeththatan qasse dumma dumma oosota asay ooththan danda7iyayssa ereetidaba gidishin haaththa nanggo ooso oothiyayssi eretis.

haaththay asana asi baasonne qasse asi haaththiben ishin daanaw dandayoyssa gidishin haaththa go7etidi asanayti baynta peyatethanne haaththan dumma dumma ooso othanaw danda7es eretida ba gidishin haaththay asasinne qasse merhetatasi dumma dumma go7a imeys eretteda